Ishure rinini cane ririmwo ibintu bitandukanye ,harimwo imitaka iri hasi ifise ibara ritukura, hakaba hari n'intebe zubatse mubiti, hakaba hari ubu bati burimwo ibitabu, hakaba hari n'ama mashini afotora ibipapuro.

Ikibanza kinini cane gose kikaba kirimwo ishuri iryo shuri rikaba hanze hari abanyeshure benshi cane bakaba bambaye impuzu z'ishuri zifise ibara ry'ubururu.

Ikibuga kinini cane c'ishuri gikikijwe n'amashuri meshi amwe amwe muriyo akaba ashaje ayandi ari mashasha hirya gatoya hari amashuri asize irangi ry'ibara ryera hakaba harimwo n'utwatsi duto duto murico kibuga tutarakura.